Omufuregye gwinemu amaizi guriyo niguraba ahagati y'enju . Omugyera gwinemu kasasiro n'amaizi gariyo nigatambura, seeri y'omufuregye haribo obwana buri rito niburebareba seeri kandi omushaija ari orubaju orundi ariyo natambatambura.

Omushaija ashutami ajwaire empare ngufu kandi ajwaire esaati ya buru Kandi ashutami aharubaju rw'ekitimba ekiri kukwata ebyenyanja kandi kinemu erangi za buri muringo. Aine n'akahuuzi ka akwatsire omungaro.

Abaana bari ah'eishomero nibeega. Omu maisho hashutamiremu abaishiki bashatu. Omwe ajwaire eshweta nana engofiira, omwe ayeriize omukono kandi aine ekitabo aha meeza. Enyima yaabo hariyo abaana nabo beeriize emikono bariyo nibagarukamu ebibuuzo. Omwe ariyo nareeba omu maisho.

Enjoki eriyo neeturura eine amapapa n'amaguru kandi eri omu bimuri biboneire birikureebeka gye kandi byo nibimyasamyasa neekora kufuna ebintu byokukoresa kukora obwoki, obwoki bwine emigasho mingi nk'okutamba endwara

Abakazi baingi beemereire, omukazi omwe abeemereire rwagati, abakazi aba boona baine ebikwanzi baingi omu maraka by'erangi nyingi omukazi owarwagati ahekire omwana enyima yeye, omwana ariyo naareeba enyima, ogwo omukazi ashemereirwe munonga

Omutsigazi w'omujungu ajwaire empare ngufu eya mutare kandi aine omupiira ogu ataire omu ngaro ze naagyezaho kugurwanirira abandi abatsigazi bashatu nabo nibamwigirira nabo bariyo nibagyezaho kumwaka ogu omupiira nabo bajwaire empare ngufu bariyo nibazaanira omu kishaayi kiine obunyaatsi bugufu

Omukazi arikureebeka nk'omuhima aine ekishaabo ,ekishaabo kiri aha kafarasi ,akafarasi Kari aha mukyeeka ,nawe ashutami ari aha mukyeeka ,arimu nacunda ,abarikucunda nibeihamu amajuta g'ente.

Abaana bashemereirwe baine emyaka etarikushushana, baine ebishushani aha maisho by'erangi za mutare nana eya kishagana. Omwe omwana makuru waabo niwe ariyo nabateeraho ekishushani aha maisho.

Omwana ariyo ajwaire ekiteeteeyi na sikaati kandi tajwaire nkaito enyima yeye hariyo amakara gari aha kiveera. Aha rubaju rw'amakara hariho akatebe. Kandi enyima y'ebyo byona hariyo abashaija babiri bashutami baine omwana ariyo naabaraba omu maisho gaabo.

Abaana baine emyaka etakushushana bariyo nibairuka omu ruguuto orw'eitaka kandi rukye. Omuhanda ogwo gurimu omucuucu mwingi. Abaana abo bashatu ab'omu maisho bajwaire empare ngufu n'ebijwaro bigubire. Kandi bariyo nibairuka aha rubaju rwabo hariho ebishugi.

Abakazi bashatu bari omu kahanda kakye munonga katateereire. Akahanda nikaraba ahagati y'ebinyaatsi bikuzire munonga, abakazi abo bashatu ow'omu maisho nana ow'enyima bajwaire ebitambi, omukazi ow'enyima akikiire omwana muto.

Abakazi baingi bari hamwe betoreire omukazi omwe oheekire omwana kandi omwana nareeba enyuma abakazi boona baine ebikwanzi bingi omu maraka gaabo kandi ahaine ebi beshwekire aha mutwe byine erangi nyingi omukazi ogwe rwagati ashemereirwe munonga.

Amaato mingi gari omu maizi. Amaizi tigari kutambura. Nerebeka nk'enyanja. Ebinyonyi biriyo nibiguruka nibiraba aha mutwe gw'amaato ah'iguru. Iguru nirirebeka Kandi nirirebeka kurungi riboneire.

Enkoko nyingi munonga z'erangi emwe ziri omu katimba kandi omu maisho gaazo harimu omushaija ainami. Omu maisho hariyo omushaija akomoroire esaati kandi ajwaire empare aine eshaaha omu ngaro ye enyima yabyo hariyo abantu baingi munonga.

Hariho oruguuto ruri ahagati y'obunyaasti bugufu. Oruguuto orwe rurimu piki. Piki egi eyegwiire abantu babiri bariyo nibigirira ente. Ente ezi nizitambura Kandi ziine amahembe mahango rero enyima hariyo emiti nana amaju rero hariyo nana ekihoroni enyima.

Obwato bwingi buri aha mucuucu enyima y'obwato obwo bwingi hariho amaju garimu kanyina emwe reero enyima ya kanyina ezo hariyo emigoongo, emigoogo ebiri emigoongo egyo eineho obunyaatsi bukye munonga nana ebishaka bikye munonga eiguru nirireebeka enyima

Embogo ina nizireebeka emwe eri omu maizi kandi nereebareeba zindi ibiri ziriyo nizirwana ei aha rubaju rw'omugyera. Seeri y'omugyera hariho eitaka kandi ririmu obunyaatsi nana ebishugi.

Ekikopo kihango kiri aha rubaju rw'erindaazi erindaazi riri aha kapapura kandi ebintu ebyo byona biri aha meeza, nibakozesa ekitumbisa kukora erindaazi erindaazi eryo niriribwa kandi riboneire.

Eryato rimwe ryegwire obutimba bw'okushoha ebyenyanja eryato eryo riri aha nyanja, enyanja amaizi tigakutambura seeri hariho erindi eryato buregyerwa izooba hariyo omushana guriyo nigurengarega kandi nigureebeka kurungi nogwa yello.

Ebinyoobwa biri omu bakuri ,omu bakuri egyo harimu ebitondwiire nana ebitatondwiire kwonka ebitondwiire nibikyeho aha bitatondwiire ebakuri eri aha meeza ebinyoobwa ebi biboneire biine ekiriisa nibihereza amagara marungi.

Abaana batano bari aho, omuri abo bana bari hamwe kandi omwe abari aha rubaju tabafiireho baine, mbwenu bashemereirwe. Omuri abo omuto waabo obari omu maisho aine eshinyanya.

Enshohera etekamire aha kimuri Kandi eine amaisho mahango, amapapa ebyooya n'amaguru gaayo goona nigareebeka Kandi ekimuri eki etekamireho n'ekyerangi ya kinekye.

Hariyo ekifuuha kishakaize obunyaatsi. Omu maisho yakyo hariho obunyaatsi bugufu munonga bushazire. Aha rubaju rwa bumosho hariyo ebitookye bikuzire hariho nana akati kato ak'omuyembe.

Omuntu aine akooma akarikuteeka omu maizi kushoha ebyenyanja, ari aha nkungu Kandi ariyo nashoha omu nyanja mpango munonga seeri y'enyanja eiguru nirirebeka Kandi riboneire ,omushana guriyo nigurengarenga kwonka tigurikureebeka.

Amajaani gari omu musiri muhango munonga, kandi ago amajaani gakuzire seeri hariyo omugongo nana eiguru nirirebeka kandi eiguru eryo riboneire nirirebekagye amajaani aga nibagashoroma kandi bagihamu amajaani ag'okunywa.